Chifambiso chinonzi mudhudhudhu chakagadzirwa neruvara rwegirini neruvara rwesirivha chinogadzirwa nemavhiri maviri ndoachino famba nawo.

Hodhiropu ine mira pasaidhi namahenduru esimbi.

Panotengeserwa gasi rekukubikisa uyezve pane zvitangwena zvinorogedzwa madomasi navanhu vanotengesa zvokudya nezvokubikisa. Mudzimai akapfeka nguwani yepingi arikufamba.

Zvisimbi zvinogadzikwa pamavhiri emotokari zvakasimba kwazvo zvakagadzirwa neruvara rwesirivha.

Muti wakaoma uyezve nemiti midiki diki yemuhwa.

Maruva akasiyana siyana

Vanotamba hendi bho vakapfeka zvimawesitikoti zvakafanana.

Mokubikira muna makabati akagadzirwa zvakanaka machena nematema uyezve makaiswa dombo rino hwinya pamusoro pane chitofu napasi parikuhwinya zvikuru.

Bhasikati rakagadzirwa namapurasitiki riri mukara yebhuruu rinoshandiswa kuchengetera madomasi, maonyeni nezvimwe zvakasiyana muimba yemukicheni.

Vatambi vekiriketi vari munhandare yavo yekutambira kiriketi.

Mbudzi ine maziso maduku duku ine muromo mutema namakumbo matema ina mambava kumuswe uyezve iri yebhurawuni ine zvichena mumakumbo nenyanga dzakamira.

Zvuma zvakagadzirwa nezvicherwa zvine girazi zviri kuratidza kuti zviri kuvayima. Zvakagadzirwa nedayamondi. Zviri mumagirazi.

Mhuka dzinobhururuka dzamaEgret dzinouya pedyo nemvura dzichizonwa mvura uyezve nekubata hove dzinorarama kunzvimbo dzisina gare vanhu uyezve dzine mavara matema namachena.

Mugwagwa wokufambira motokari uyezve nekambani iripedyo. Uyezve nebhiriji neuswa huripedyo.

Kamba iri kufamba mutara muna matombo ane goridhe, machena nematema. Iyo ine bhureki, yero neredhi.

Motokari dzakamira pachitoro chokutenga mafuta ekufambisa cheRenden. Mota dema nemota yesirivha yeHonda Fit.

Musikana akapfeka butsu dzitema dzine redhi, masokisi machena, sikini taiti tema, shoti reredhi, bhurazi tema, akabata bhora reragibhi.

Mureza une makara matatu. Matema nechepamusoro pakati ine tsvuku pekupedzesera ine yero.

Chikafu chekudya chakabikwa zvemhando yepamusoro soro chiri kusanganisira t bhoni ne raisi rakabikwa rakakangwa nemasipayisi uyezve nemagirini bhinzi netumasaladhi pedyo beetroot nekabichi.

Muti wamajakaranda uri pamusha, unonakisa nharaunda yatinogara, uri wegirinhi.

Nharaunda inogara vanhu irikuratidzira kuti migwagwa yaparara. Idzimba dzaka siyana-siyana dzine miti inovapa mibvuri wakasiyana-siyana.

Kambani, uswa nebhiriji nemugwagwa uripakati.

Mhuka yesvosve ritema. Riripamusoro peshizha reraimi girini. Pasi paro pane girini. Tsoka dzaro dzine zvibhurauni.

Mutambi we bhasiketi bhoro ,akapfeka nhumbi svuku mukati, bhurugwa ritema, nebhutsu uyezve neimwe ye girirni.

Shangu dzirikutengeswa dzakawaridzwa pamucheka we brue, dzirikusanganisira shangu dzavana vadiki, dzavanhu vakuru nevamwewo vane tsoka diki, dzichena, dzitema, dzitsvuku nedze brown.

Mureza uyu, mureza une mavara anoti matema, matsvuku newenungu.

Rori ina vanhu vari kuita showo yavo yevhayorenzi uyezve vanhu vakawokera vanhu veshowo vakapfeka zvichena namajini.

Mabhegi akagadzirwa nemicheka yakasiyana siyana. Micheka yemuno muAfrica.

Kufambiswa kunobva zvirimwa zvicherwa zvenyika kubva kunzvimbo imwe neimwe zvichienda kune imwe zviri mutirakita murori iri kuratidzira kuti ikara chena uyezve netirera yakareba zvikuru iri mukara chena namavhiri matema.

Motokari yamaresi uyezve namatayi matema navanhu vakagara mumotokari pakazara utsi.

Munharaunda munokanyiwa zvidhinda uye zve nemabhiridha ekuvaka dzimba makaiswa jeche rakaunganidzwa.

Bhasikiti bhegi rakarukwa neshinda.

Imba yakapfirirwa denga uyezve nemudhuri wakapera isati yaiswa mabagira baa namawindo. Iri kuratidzira kuti yakanaka zvikuru.

Fenicha yamubhedha yekurarira. Yakagadzirwa zvakanaka ina makumbo foo uyezve ine hedhibhodhi ina mabharani bhatani. Mumucheto mune bhesi rina mabhatani zvakare.

Bvudzi dema, mukomana mutsvuku, akaiswa mutsetse mumusoro wake, akagerwa zvakanaka.

Chigayo chinogaya dovi chine muromo wesirivha. Uyezve chakagara pamusoro pesimbi dzegirini. Chigayo chakaratidza kusimba.

Mutambi wetsiva akahwinha mabheuti akasiyana-siyana akamabata mumaoko asina kupfeka nhumbi yekumusoro uyezve mamwe acho ndeebhuruu mamwe acho anekaraiti bhuruu. Anemufananidzo wekugadzirwa nesimbi yakasimba yakagadzirwa negoridhe.

Vatambi vabhasikeribho vari kuratidzira kuti vari munhandare yavo yekutambira bhora ravo. Vakapfeka nhumbi dzinosiya muviri wese panze. Dziri kusanganisira majezi akanorwa nekara chena uyezve.

Munharawunda yedhorobha munofamba motokari dzakasiyana siyana navanhu vakasiyana siyana. Murume ari kufamba akabereka bhegi rake reyero uyezve akapfeka sutu kuratidzira kuti ari kuenda kubasa nemukunda akabata hendibhegi yake, akarova siketi yake itema netopu yake yepingi.

Tafura yetebhuru yemukicheni ina macheya ayo ekugarira uyezve murume akamira ari kugadzira kabati dzewodhiropu dzekugadzira nemapuranga.

Vasikana navakomana vari munhandare inotambirwa "basketball" vakapfeka mashoti matsvuku, hembe dzewaiti dzakanyorwa nebhuruu. Mukomana akapfeka tirauzi tema nehembe yekirimu.

Miti yakasiyana siyana yemichero yakasiyana siyana.

Nharaumda inogara vanhu irikuratidzira kuti ineimba inechidziro. Nechidziro chichangoiswa pasi chichangotanga kusimuka kwamapira nemiti imwe yakaoma neimwe yegirinhi.

Zvokudya nezvokunwa zvemhando yepamusoro soro. Zvirisanganisira mapichisi anobva kumapotato uyezve nemabhega. Nebanga riripedyo rokuchekesa madomasi negirinhi pepa nedhiringi rekunwa rekokakora.

Chidziro china maruva ari panze akaenzana nechidziro ichi.

Motokari dzirikufamba dziri mumugwagwa.

Murandakadzi akapfeka mapushi matema. Chibhurukwa chebhureki ane hendibhegi yake yebhurawuni nehembe yake ine maraini raini.

Sefa yekufa tii ine mubato weyero uyezve ina maburi maduki duku. Yakabatwa mumaoko. Inoshandiswa kusefa furawa.

Mudzimai ari mumunda wake ari kumbotemha muriwo.

Mugwagwa uri pedyo nebiriji miti yetsanga inomera pane mvura.

Muchero wemango dze girinhi, dzine yero uye dzine zvichena. nema vise e girinhi ari muchitoro.

Mudhudhudhu unoshandiswa kudhirivhara zvinhu une bhuru, wayiti, sirivha nebhureki.

Chidziro chakakomberedza nekuchengetedza bhusita redu ramasaisai. Miti yegirini uyezve pedyo pacho pane chitoro chinotengesa zvokudya.

Iri ibhiza riri mumavara akasiyana siyana kuburikidza vara jena vara dema. Bhiza iri riri kuratidza kuti rakakora riri kuenda kunofura riri mumufuro.

Chikova chine birigi uyezve tsanga dziri mumvura nemuti wamabanana.